Omwanya omumuheru gw'orurembo gwijwire kasasiro nyingi munonga. Hariho akaju kamwe kombekiise amatafari kandi kashakarise ibaati, aharubaju hariho ezindi nju nazo zombekiise amatafari Kandi zishakariise amabaati

Abakazi bashemereirwe bariyo nibazina nibatagurira bahanikire emikono ahaiguru Kandi enyima yaabo hariyo abandi nibabatereera omungaro hariyo nana omuteezi w'engoma omushaija otajwire sati.

Omwanya muhango omu tawuni Kampala ahu emotooka zirikwemerera, emotooka ezi nezirikushabaza abantu baaba nibaza omu myanya etari emwe n'emwe omumaisho g'omwanya ogu harimu ekyombeko kiraingwa kya kanyina.

Emotoka ya kinyaatsi erikutambuza abarambuzi eyemereire omu maisho g'eduuka ya kanyina abiri. Aha rubaju rwayo rwa buryo hariho endiijo enju eyombekise amabaati omu rubaju nana ahaiguru.

Akamanyiso k'obugabe kakworeka ekibumbe ky'engarabi eshatwiremu kandi ahagati yaayo hariho engabo eine amacumu abiri enyuma hariyo ekizimbe kya kanyina kandi ahaiguru omu mwanya hariyo ebicu bingi.

Omuhanda guri kurabira omu kibira. Aha rubaju orwa bumosho hariho ekikungu ky'omushwa hariho n'ogundi muti muraingwa gwine amtaagi maraingwa aha rubaju rwa buryo naho hariho emiti. Waagumizamu omu maisho hariyo emiti mingi munonga kandi miraingwa.

Omuriro gurikubuguma gwakwata ekishaka kiriyo nikisya. Aharubaju rw'ekishaka aha mukono gwaburyo hariho omushaija arikuvuga epikipiki omumuhanda. Epiki etara eryomumaisho niryaka Kandi hiine n'ondijo mushaija owu ahekire enyima.

Abashaija bari omu nyanja aha rubaju rw'enkungu nana Omushenyi bariyo nibakurira akatimba kokutega ebyenyanja . Bariyo nibakurira n'amaani Kandi bemereire omu maizi.

Abashaija babiri bari omu ryato aha nyanja ow'enyuma ayemereire ariyo natambika akatimba k'okutega ebyenyanja omu maizi kandi ow'omumaisho akwaitse ekatsi ariyo navuga.

Enjoki eyibara rya kinyatsi hamwe nana erikwiragura eriyo neturuura neza kuteekama aha kimuri kwihahaho omweyangye ebimuri ebi ni byingi Kandi byetoreire omwanya .

Abashaija babiri baamara kwimuka omunju omukasheeshe boona bajwaire empare nguufu kandi bajwaire na n'enkofiira.

Omuntu ategire engaro ibiri kandi akwitsemu enjuma nyingi z'obukyori, ondiijo yashangiza engaro aha mutwe gw'engaro ezikwitse enjuma z'obukyori.

Abaana b'eishomero aboojo n'abaishiki bariyo nibariguriza omu diriisa bajwaire esaati z'erangi ya buruuru kandi boona basinikire amaino bashemerirwe.

Omukazi nana abaana babiri bashutami aha rubaraza rw'enju. Omwana omwe abyami eyeshegwiire emikono. Enju neya amatafaari Kandi eine edirisa emwe.

Omushaija ashutami aharuguzi oruri aharubaju rw'omugyera Kandi akwitse irobo ariyo natega ebyenyanja. Ajwire enkaito ziine erangi ibiri erikwera n'erikwiragura, empare erikwiragura nana esati erikwiragura Kandi ashutami omu bunyaatsi. Embari endijo eyomugyera nayo eriyo ebinyaatsi bingi.

Abasirukare bamwe aba Uganda bajwaire enkofiira za kinyaatsi aha mutwe n'ebijwaro byarutanga ahaibega ry'omukono gwa bumosho hariho ebendera ya Uganda bariyo nibaramukanya.

Abaana babaishiki bekoreire edomora aha mutwe nibaruga kutaha amaizi bari omu muhanda kandi omu maisho gaabo harimu omwana w'omwojo akomiire edomora aha gaari nana orukoba kandi ariyo nagisindika nibagumizamu omu maisho omu rubaju rw'omuhanda harimu omusiri kandi omu maisho munonga embaju zombi hariyo ekishaka .

Obukomo bwingi bukozirwe omu huuzi bw'okujwara aha mukono buhandikireho ninkunda Yesu omu rurimi rw'orungyereza

Abashija bashatu omu bwaato aha nyanja. Omushaija omwe ajwire esati erikwiragura akwatiise enkatsi emikono ebiri ariyo nateera amaizi Kandi ondijo ariyo nateerera orubaju rwa buryo embari endijo.

Eryaato riri kwangashana riri ahagati y'enyanja omunda y'eryaato harimu abashaija bashatu bariyo nibatega ebyenyanja

Omushaija ashutami omu ofiisi ye omumaisho ge harimu emeeza erikweera Kandi akwasizeho karimagyezi ariyo nagikozesa aharubaju rwehe rwa buryo hariho obucumu bubiri ahamutwe g'wakatabo Kandi omu maisho ga karimagyezi harimu ekikopo kya chai esimu eyomungaro nana endiijo esimu eri ahameeza.

Omutsigazi omwojo ashutami omu ntebe ariyo naakozesa karimagyezi eri aha meeza aha rubaju rwa karimagyezi hariho esimu ey'omungaro

Omushaija atajwaire esaati ashutami aha mpimbi y'omuti gwa payani Kandi aharubaju rweye hariho akooma akubarikwejunisa okushara embaho omu miti.

Omushaija ashemerirwe ajwaire ekofiira na garubindi na n'eshaaha aha mukono ariyo nabaziira ebijwaro erikukoresa ekiharaani ekibarikuvugisa ebigyere.

Aha inywero ry'amajuta g'ebiruka omushaija ashutami aha piki piki. Aha rubaju rweye hariho omukazi ajwaire eshweta erikutukura. Aha rubaju rw'ekyoma kirimu amajuta hariho entebe y'erangi ya bururu. aha rubaju rwa buryo hariho emotoka erikwiragura. Enyima hariyo enju!

Omushahokazi ariyo nakyebera omukazi omukono kureeba obuhango bwagwo aine orukoba kandi enyima aheeru omushaija ariyo nabareeba.

Obushozi nana empanga harimu ebinyaatsi bingi, by'erangi ya kinyaatsi ekwatsire kandi harimu nana emiti mingi eyenaganagire harimu nana enju z'abantu ezi baayombekiremu

Enju ibiri z'obufuuha zishakarize ebinyaatsi byomire kandi omu mbuga harimu akanyaatsi kashushire kurungi. Enyima y'egi enju hariyo emitumba y'ebitokye na nendiijo miti miringwa y'amataagi maraingwa n'amababi g'erangi ya kinyaatsi.

Ekicuncu kiri omwishwa kandi nikiranzya kunuya. Omukira gwakyo gwemereire kandi kiri omu bunyaatsi obumwe bugufu kandi obundi biringwa. Enyima yakyo munonga niharebekayo omuti.

Eshohera erikwiragura ya amaisho ga kutukura eine amapapa etekami ahagati y'ekirabyo kya kinekye.

Enjoki erikwiragura eine amapapa n'obwoya burikwera etekami aha kimuri kya kinekye eriyo neyihaho omweyangye. Hariho ekindi kimuri kiri ahiguru yekyo eky'enjoki etekamireho.

Abakazi baingi bashutami omumaisho g'ekimitoka ekihango bakwaitse ebitemere bariyo nibatondora ebihimba nana obushaza Kandi bariyo nibaganiira

Omukazi ariyo nasiika emigaati eshatu aine ekijiko ekifuumwiremu omwiina Kandi ariyo nakozesa amashanyarazi emigaati agitiire omu buto Kandi ayekomire ekitengye aha mutwe

Omukatare harimu emondi zishukire ahansi omushaija ashutami aha nshaho y'emondi ariyo nakwata ebafu y'ebihimba enyuma ye hariyo abandi abashaija bashatumi kandi hariho nana ezindi nshaho nyingi zitekyereine

Enjojo eyemereire eine amaino gayo abiri kandi eyemereire ah'eitaka hariho obunyaatsi bwomire ahamwe obunyaatsi tiburiho. Enyima yayo hariyo ekishaka kyomire kandi enyima munonga hariyo ebishaka by'erangi ya kinyaatsi n'emiti eyemereire.

Ebyombeko by'eishomero nibyoreka ebibiina eby'abaana barikushomeramu. Omu maisho g'ekibiina eky'okubanza hariho ahu abaana barikunabira engaro.

Omunda y'orurembo harimu emiti ebyire harimu ebyombeko biringwa bya kanyina Kandi aha byombeko ebyo harimu ekyombeko kimwe ahi abantu bemereize emotoka zaabo.

Emiti ikumi n'ebiri z'ekigano eine erangi ya kinyaatsi kandi eine n'engingo amababi gaayo nago n'aga kinyaatsi.

Akatare akokuguza ebyokurya omukatare aka harimu muhogo nana ebitakuri harimu abashaija nana abakazi nabo bariyo nibaguza.

Ekyombeko kihango kya kanyina ibiri aharubaju rw'akyo hariho omunaara muraingwa munonga Kandi enyuma hariyo ebicu by'enaganagire omu mwanya .

Ekihoronio kyombekire ahagati y'orutookye ebisiika biine erangi ya kitaka orwigi rwine erangi ya bururu kandi aha rubaju hariho emitumba eyanire ebitookye

Enyawawa y'omu maizi atembire aha mutwe gw'enjubu eriyo neziiha omu maizi omu mugyera, enyawawa enjajarize amapapa.

Oruguuto ruhango rwa koransi, emotoka eriyo nerabamu Kandi omu maisho hariyo orutindo.